Hayssa nqasseka issi bessan daro asati shiiqidi yiidi eqqiin ha asata sinthen ishshigera diza eqa woyikko miishsha efidi cima asati oyqqi eqqidaysa bessees.

issi geezatti ekkida bessani daro gasha naytinne mantha asate shiiqidinne darsenka polisetara giidi eqqin bollarakka qasseka daro asati shiiqidi eqqidi deettes

Gita keeththe giddon asati shiiqidinne uttidayssannee hayssi oydezi daro shin daro asi gelerenna. Giin gashe asati shiiqidi uttin izatas xaraphe bolla ciishay dees.

gammo dere asay issifeteththan shiiqidinne gammo dunguza may'daytinne gaammo dunguza qoofe woththidayti issi bolla shiiqidi issi bessan daridi bettetees

ke'hippe daro asati shiiqidinne issi bessan woykko arbamiince getettizasoon shiiqidinne nu dere gaammo deren gita katama geetettiza arbamince giddon shiiqidi eqqida

hayssan qasseka issi gita keeththe keexxettidinne booththa medho qalamente yettidayssi keexxettididin gede qasseka ha keeththeyssi gerthiza wulaza gato ginbera oosettida ogey deees

Keehippe daro asati shiiqidinne issi kifile giddon utti didin izatas tukketinne dumma dumma kathati kaxidinne giigisshe dizayssanne issa issara haasayishe dizayssa bessees

Keehippe daro asati issi matan shiiqidinne uttidi sinthera dishin qasseka guye baggara hara hara asati eqqidi dizayssa besseesayssi.

Issi dalgga katama giddon dumma dumma qommon oosetida gita keeththeti, wode keeththetinne dumma dumma mithati eqidayssa besses.

Hayssan qassekka gashe naythi maccathinne aththumathi issi bessan gaammo dungguzanne maahe galbbaa mayidi uththidayssanne guufe oyqqidayssa bessees.

Hayssan qase dumma dumma ogera shiiqida maccatinne gashe nayti idimetidinne ba'etti dizayti beetetes.

Hayssan qasse issi gita woykko dalga oge lanqera gita pooqey deizayssanne he ogezara galal7o shurabe mayda nay ha nukko simmiyizayssa bessees

hayssan qasse daro asati issi kifile giddon duulatas uttidayssanne asata sinthen lo7iza xaraphe bolla dumma dumma haaththetinne waraqatati uttidayssa besse

Daro asati issi bolla shiqidi issi keththa karen madadara dizayissanne ha asata sinththara gashshe naatati dizayissa besses

Issi gita keththe giddon woykko dalgga keththe giddon daro asati shiiqqidi uuttidinne madirekke bollan kezidii asi izetas hassayishe diza cengurssa siyishe deettes.

Hayssan qasseka keehi gita gita asati woykko gaammo dere asati cima asati gaammo dunguzatara may'idinne shiiqidi be xambaro be kushe bolla oyqqidinne ha bessan eqqidi dizayssa bessees

Issi dubbusha keeththani dalga keeththa giddon daro asati qoodan keehi dariza asati shiiqidi uttidi izatas aaththettiza qofa uttidi akeekan siyishe deettes.

Issi dalga keeththa giddon daro asati gaamma dunguza sharbe ba qoodhdheda mule yeggidayti shiiqidinne ba qoofe salome dhoqoofe huphe bolla wothidayti shiiqidi uttidayssa bessees.

Hayissi qassekka issi calla aawayi ba ayife bolla manaxire wothidinne ha simidi assasi utidda assasi qofa imizayissa bessesi

qoodan daro asay issi kifilen uttidi ba sinthan ashshagetida haaththa woththidi loho loohisiza woykko kaalettiza ura ezigizayssa bessees

Daro asati issi keethan shiiqi uttidinne madirike bolla harati haasayi shin harata ezgishe dizayssanne harata qofa issi essara gatethishe dizayssa bessees.

Daro asati issi bessan shiiqi uttidi duulata ezigizayssanne bees dogetonta mala be xuufen bees gelana mala izeti oyqqizayssa bessees.

Hayssan qasseka heedzdzu addeti uttidi ba dabtare bolla dumma dumma ogera imettiza qofata xaafishenne ezgishe dizayssa bessees.

Issi huphe bo7ati ekkiza zo7o addey kooshe woykko cengursa gujjiza massara duuna bolla woththidi asas kiita aaththizayssa bessees.

Hayssan qasseka gita gita pissa gidorra haththey posss hizgid qoletishe dees hayssi qasseka beyishin ha haththe qoletethi kehhippe lo7es.

Mac'a asati na'a ba na'a gashe nayta idimi yidinne qamisa mayidi ba huphphe bolla laxana gathidi issi besan muletikka na idimidi de'etes.

Keehi cora asati issi bessan shiiqidinne maca nayti duge padirsa baggara shiiqidi be kushe bolla denthin attuma nayti qasseka ushachcha baggara be kushe bolla denthidi deettes

tophiya giddon gede aari dere woykko hara dere dizayti aype bolla booththa qalametanne booththa dumma dumma miisheta tiydinne miicishe ha simmidi de7ettes

Issi gita keeththe lanqen gashe naadara shuchchi keelettidinne uttidayssa lanqera eqqadanne ha xeellashe dizayssanne bessees.

Booththa qemise maca nayti shiiqidinne mayidi madadara eqqin issi maraara issi macasaya izeta giddoppe massara be'ahashe bolla tookkada ha sinthe kezada dawus

Haysi besizayi issi keetha assa, ayo , aawa , na'anne keetha asa kumethi izetasi de'iza siiqotethanne issipetetha qoncises.

hayssi qasseka issi mishiriya bashen sollo uukkashe be uukkiza sollozi kaxin basheppe kessizayssa bessees

hayssan gita gita asati woykko kawo oosanchati issi bessan shiiqidinne zo7o may7o bollara may7idayti shiiqidi ha simmidi kushe idimmi eqqidoosona

Asati nu dere wogara daamara giidi woysheta shiishshidinne masqala gallassan woysheta shiishshidi issi bolla qach woththidi shiiqidi xuugishe dizayssa bessees.

shuchchi woykko malkera lo7o shuchchi issi keeththa karin lo7ethidi ashawenne simminto mayonta keeththa mata uttides he shuchcheza sinthen qasseka issi macanaay eqqadus

issi xarapheza masatiza dereja bolla sinenne jabana woththiza miishey hara qasseka lanqera tamanne sawiza miisheta cuu issiza miishey deees

Ichachu asata giddoppe issi macasiya kooshe woykko cengursa dhoqisiza massara oykkada eqqadus nam'ati izeta giddoppe qeesetakko.

hayssi bessizay gaammo dere asay gaammo giddon deiza masqala ba7ale qoncisanas woykko xompe xuuganas shiiqidi mithara giigettidi eqqidayssa bessees

Issi boshetidinne ekkiza heeran daro gashenne gita maata keeththeti deizayssanne keeththeta giddoppe issi keeththay cuu'izayssa bessees.

lssi karetha aaway giita aaway hayssa qeese geetettizayssi giita mesqele be kushe bolla oyqqidinne hayssa marka waraqata bessishe eqqididees.

Hayssan qasekka booththa asati woykko kare dere asata masatidayti adderanne indira woykko indi cimaranne aawa cimaran shiiqidinne issi bessan izeti uuttidii deettes

Hayssan qasseka daro asati deettes ha asata gidoppe issi zo.o macasiya daara ba huphe birsha paatta yeggadanne dizayssanne qas izatas gede hu7e baggara orphile masatizayssi bizayssa bessees.

Gaammo dunguza may'da asate woykko kootenka gidin qoodhera izati yeggida sharbe gidin dunguza may'dinne issi bessan shiiqidinne yiidi izati gelana gish dizayssa bessees.

Hayssi qase besizay daro lohida asatti woyko dhoqqa deththa de'iza asatti issi bessan shiqidi dullata isgizayssa besses.

hayssan qasseka riinne hu'e bollara gi fidaley de'ishe ingilizethon pilgetha demo gizayssa xuufen xaafettidi beettees

Mishiro adaanech adda abbebegizara issi madirike bolla kiya eqqadanne ha simmada asatas ba qofa aaththashe dizayssa bessees.

Issi dalgga gaden zo7i ekkida maatay de7ees, ha maataza lanqera giddora ogey aadhidayssa besees, ha ogezappe gede baggara korontte pooley dizayssa besees.

hayssan qassekae koronteti woykko maashinati iitizayssa shiiqidi lo7athiza asati shiiqidinne iitida bessafe bessafe lo7athishe dizayssa bessees

hayssa gadey mela hayzidi shuchchattira ekkida bessan hayzi gadey dizayssanne gede baggara beyishin korontey iza bolla qachetida pooleti woykko mithati bettetes

Hassi qase nam"u cugan nam"u nam'u asati issi atummanne issi maca gididi utidayita sinththen asati qofa he ha lameretishshe adeyine inda eqidayisa besses

Haysan qasikka geni kethan kathaynne ushati dumma dumma qumati bayzetizaysa xafidinne haysan kathi koyidaysi desese gizaysa utidi des

Issi aawaranne issi naadaara ba kushen waraqata oyqia eqqin aawezikka qasseka hessatho oykqi eqqin maatati ekkida beetan woykko cilili ekkida bessan eqqidi deettes.

Haysi qase issi adey dan'o unika unikota ushacha bagara karote hadirsa bagara xaxeta Santa tokidine karotezapeka booki ekidi simidaysa beses.

Asati issi kifilen shiiqi utid dulata kaalizaysanne Issa issara mayi'etethani dulata kalethiza aawa ezigizaysa Beses.

Hayssan issi aawaynne issi aayiyaa uththada ba kushen ba masthawashanne iskirbtho oykkidi nam7aykka qofa laamereththizayssanne kaalethizayssa ezggizayssa.

Hayssan qasse issi timirte keeththan issi biiron uttidinne asttamaareti ee loohizayssa woykko salaxanisizayssa qoncisessinne izetasiissa.

Hayssan qasse issi kifile giddon uttidinne asati be sinthen komputere woththidi hanko kaalethiza ura ezigizayssa bessees.

Hayssan qasse issi addeynne issi inda issife uttidi ciisha ba sinthen woththidi dumma dumma waraqatata oykkidi issa issappe qofa ekkizays.

hayssan qasse issi macasiya uttada wode maashineppe bira kessada beni wode xeetu bira issino issino istada taybizayssa bessees

Hayssan qasse issi suuqe zal,anchay ba sinthen gujo miisha woykko kalkuletere woththidi be hisabe gujizayssa bessees.

hayssan qasse tukke keeththa kareni motoreti eqqidayssanne daro asati kaxos giidi uttidayssa bessees

Hayza daro asati bootha laxana mayidinne polise mayo mayidinne eqidaysanne issi poliseppe timirte ekizaysa besses

hayssi qasseka issi addey zokkon massara masatizayssa ba7idi ba huphe bolla qoobe woththidi dhuma giddora shubo mala goochizayssa bessees

​"Issi addee de'ees; huuphey bo'attidaagaa, qassekka gubbaa kootiya bollaara kareetharanne boothaa walakka may'idaagaa, oyde bolla uttiidi, haa simmidi xeellishshin de'ees.

Issi dalga gibben keessa wulla boola tapelay xafetdi eqidayissa besses tapelaza guyerra adussa mithati eqidayissa besses

issi dalga kifile gathan asati shiqidi eqidi dishin ha bagara qase karetha kote mayidi eqida aawozi awa daysi dendi eqidi etara micishe de'es

Hayssan qasseka issi bessani keeththay buro keexettanas buro doomettishe dizayssanne ha keeththeza giddon issi addey sekkira ooththishe dizayssa bessees

Keehippe gita keexte keexxettidi uttin iza bolla qasseka pudeha tomphiya kililawi mengiste giza cuufe iza bolla xaafettidi dizayssa bessees

Hayssan qasseka booththa kaameti issi gita gita keeththe lanqen killipe hayssa gaso issi salpen daradaretti didi uttidayssa bessees.

hayssan qasseka issi dalga oge bolla dalga woykko daro asate shiiqidinne ha ogeza bolla maarara eqqidi ha simmidi muleti eqqidi dizayssa bessees

issi bessan biittay dees biittaza giddon booqintatho giza shuchchinne biittazi qasseka oyketonta biitta tosuku gizayssa issi shoore kase masatishe melida bessa bessees

Issi kifile gidon issi cala aawa days kushe denthid gaabe mayid eqid bolla kushe denthid ufa'etishe dizaysanne izappe ha bagara bootha Adey micishe dizaysa beses.

Hayissan qasekka gaden guzigaze woyikko matay laletid dishin daro asati shiqidi woyikko oyddu awa asati shiqidi Issi cimma awozass marka waraqata imishshe dizayissa besses

Nammu' gashshe naythi ee qii naythi woykko gashshe naythi de'thess. Ha gashe naythape issi nazzi dunna doyidi dess. Qasseka issi na'azi dunna mumisidi dees.

hayssan qasseka daro maca asatinne issi attuma asay shiiqidi yiidinne uketha woykko ha7i wode uketha ehidinne issi macasaya daara hani baggara uttidarira izgidi bathishe deet

Issi macasya hani baggara be naa idimmada uttada ha xeellashe dawus qas haratikka gede baggara woykko hadirsa baggara darotikka be nayta idimmidi uttidi deettes.

Nam'u asati gita gita miishe ashshagetidi izata kushen dishin hayssa gita miisheza be kushe bolla oyqqidinne macaseyranne addezara oyqqidi eqqidi deettes.

caala asati woykko cima asata ayfey sakkin ha asata ehidinne ayfeza bolla diza meto woykko sakoza izati be ishe dizayssanne izata bolla ashsha gish deetti

issi macasyadaara issi kifile giddon yaada bena7a idimma uttadanne ba duuna bolla maske wothada ha simmada xeellashe iza dizayssa bessees

issi keeththa lanqara qoodan gede ichacha gidiza asati shiiqidi eqqin ha baggara karetha indo giddora qasseka zo7o indo daara hayssa gita pooxa idimmada eqqadadawus

Hayssan qassika arbamincen gita hospitaleza hula bolla diza gimbbeza bessishe dizayssanne iza lanqqera daro asati dizayssa bessees.

Hayssan qasseka issi hospitale giddon payyatetha giddon oothiza asati maske duuna bolla woththidi ba mayo wogayssa mayidi eqqidetes.

Hayisa qasseka darro dere daliga ogera alame wizinna qamma giza wariqata sinthe athi oyikidi ha nuko simi yizayissa besesi

Hayssani daro asati shiiqidinne issi kifile giddon issi aawadayssa utisidinne ha aawaza aypey sakizayssa doyidi xeellishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka kawo azazo poliza issi issi asati qohetida asatas maado immishenne qofa ee asa huphe koollishe deizayssi bessees

Hayssan qasse issi naay haytha bolla kooshe shi issiza meesha woththidi ba sinthan gita komputere woththidi xam'izayssanne tamarizayssa bessees

hayssan qasse issi dalga ogera daro asati attuma nayti issi ba giddon gashe naa oykkidinne madabarara issi miisha bessizayssa bessee

Hayissani ta beyidde ogge laniqqeni pudde baggara gamo dunguza qalameyi tiyettini dugge baggara tophiya banidira qalameyi tiyetisi

daro asati shiiqidinne issi mederekke sinthan dumma dumma qommo hara hara mishata ashshagetidi dizayta ehidinne wothidi iza guyera shiiqidi eqqidi dosona

Hayssan qasseka daro asati urqan meeshettida woykko urqan tiyettida keeththa giddon gelidinneee ha keeththaza pudenne duge xeellishe dizayssa bessees

Issi addedayssi ollay booketidi puutes tokettanas giigida olla giddon yiidinne puute tokkishe dizayssa bessees ha addezikka zo7o medho eqqides.

Assati zuma bolla kezi eqididden darro assati qoddani gedde nam'u tammaso gakizayiti keyidi malatetishenne he ha xelishe dizayita bessesi.

Issi bessa Kaha pashkisiza bessan uttiddi issa issa segetishinne ezgishin be kahadere asay pashkisishin besses.

Haysi besizaysi issi yushoni woyko issi gibe gidoni dumma dumma osota othiza maashiney issi besani eqidaysa qoncisesi.

Hayisa qase bitaza bazo bitada gees matayikka melidees xidat adhi adhi eqi detesishin iza giddoni gita keeththey keeththet dizayisa besees

issi dalga bessan kuwaase kaa'ettiza dalga istademey ooththetishe de'izayssa bessees

Hayssi qasse issi kataman issi timirte keeththa lanqqenne kare bessizayssa gididi timirte keeththaza giddoy keehi dalgga gididayssa qoncisees.

hayssan qasse dumma dumma kawo oosanchati sinthe aadhdhidinne be guye bizayta kaalethizayssanne akababezan woykko heerazan lo7o keeththatinne muuzeti qodizayssa bessee

Hayssi qasse issi dalgga ogera asppalthee gelonththa ogera nam7u naythi issa issa kushe oykkidi kaalethereththidi bizayssa bessees.

Hayssan qasse dumma dumma kawo oosanchati issoy isso ara kaalerethettidinne sinthenne guye giidi ziqqafe dhoqa daraja kezizayssa bessees

Hayssan qasseka issi heeran gadha heera masatiza heerani dumma dumma unka unkotanne mithata asay shiiqidi tokkizayssa bessees.

gaammo derey be woga qoncisanassinne igintho malata medhanas giidi cilila maata oykkidi dere yelagata shoobizayssanne giigissizayssa bessees

hayssan qasse issi gaammo woga qoncisiza gaammo dunguza malatara diza may'o may'di issi uray komputere xam'izayssanne ha nuna xeellizayssa bessees

hayssan qasse dumma dumma eranchati ba deretho may7o may7di woganne seera qoncisanas issi bessan eqqidi ba woga bonchizayssa bessees

Giita xaraphey uttidi dishshin ha xarapheza lanqqera nam'u asati issi kareththa maayo mayida indiranne addera ha simiddi uttidi de'ossona.

Issi poolise dayssi ba wogaa mayuwa kumeththa mayida isi qoopera woththidinne xaraphe bolla xarphezizayssa lanqqen uththidi haa simmidi xeellishe dizayssa bessees.

hayssan qasseka gita biiro giddon woykko kitagita kifile giddon gita gita asati woykko kawo oosancha asati shiiqidinne asappe cingursa shiise dizayssa bessees

Issi oge bolla oshachcha baggara nam'u pooliseti eqqidi deettes qasseka gede hadirsa baggara issi naay be sinthan shanta woththidinne halanden haaththe oyqqidi eqqides.

keehippe daro asati tamaridinneanjetetha gallassan ha anjatetha woga mayuwa mayidinne ba kushe bolla denthidi qaala caaqo gelishe dizayssa bessees

issi dalga keeththe giddon asi bayndason xaraphetinne dumma dumma oydeti giigidi uttidayssanne kare baggara qass issi asay uttidi dizayssa bessees

Hayissan qasseka nam"u asati eqidi detes nam"ata gidon issi away issinas oththo qaada imishshe dizayissa besses

hayssan qasse laameera geetettiza birata wula giddora asa naas kushey xalala beettizayssanne hara asaanatethay woykko hara akaale beettontayssa bessees

hayssan qasse heedzdzu tamareti betimirte ongidi anjettiza wode nam7u asati markawaraqata immizayssa bessees

Hayssan qasseka daro asati attuma naytinne macati booththa waraqata be kushen oykqidi sinthe hanuna xeellishe eqqidettes

Hayssan qasse tamareti be timirte ongidi anjettizayti he anjettizaytappe issi niya dendada ba qaalan be qofa qoncisizayssa bessees.

Hayssan qasseka daro poolisetinne kawo oosanchati hokkidinee oge bollafe haaththay biza ogefe iitata kessishinne haaththay biza oge giigissishi dizayssa bessees.

Hayssan qasseka asati gitta kaamen ehidinne buuratanne hara itta itta miisheta issi bolla shiishshidinne kaamen caani ehidi iqolettiza bessan qolishe dizayssa bessees

Hayssi qasseka issi dalga ogen pude bagga shiiqidi galal'o qalamera deiza makinay woykko kaamey eqqidayssanne pude baggara mitha cililoti aduqi eqqidayssa bessees

Hayssan qasse issi bessen dumma dumma iitida miishatinne haylandeti qolettizayssanne garsera asati hokkidi madabara giddon aaththizayssa bessees.

Issi cimmida kaame bolla dumma dumma madabara booththanne zo'o madabarata giddon dumma dumma miishata caanidi asati bishe dizayssa bessees.

issi heera asay be heera giddon de7iza dumma dumma iita miishata pittidi denthishininne issifetethan be ooththo izati polishin bessees

Hayssi qasse issi caala aawaynne lanqera hara issi aaway issi duulatan yo7o birshizayssanne lanqera issi macay malata doonan bessizayssa qoncisees.

hayssi qasseka payda metawoqiya geetettizayssi wodebatetha qoncisiza matawoqay issi issi asas koshshizayssa gididayssa asay mazagabettizayssa bessees

Issi kumetha may7o maydi eqqida addey kooshe woykko cengursa kessiza massara godhettidi deres kiita aaththizayssa bessees.

Hayisan qaseka issi kifile gidoni cora asati shiiqidi utidi din ha asatappe ha bagara dizayis deo adde ba waraqata ba kushen oyikin iza matara diza aawazi qaseka xafishe deas.

Namu' awati woykko kare dereppe yidageti boththa boththa asati nama'tika eqidinne issay issay kushe oyqetidinne issay issa ayfe bee'tidi micishe dizaysakko

Poolisati xiishshara diza bessara gede baggara salfettidi eqqin qasseka orphiley hani baggara eqqidi dishin giddo ogera abi aymedera issi aawara aadhdhidi ha simmi deyeettes.

issi zo7o macasiya daara ba huphe bolla qasseka zo7o medho qalame tiyettidaara ba huphe nam7oso shaakada qoladanne hayssa mayke gizayssa be duunaso shiishsha wothada eqqadawus

keehi cora woykko keehi daro asati issi bessan shiiqidi issi keeththa giddon shiiqidinne kawo dooro woga polishe dizayssanne qasseka tophiyay dichchatetha woga yootishe de'es

Issi kare dere asi woykko booththa asi aawadayssi hani baggara uttidi qasseka issi macasiya ciishshe be sinzen wothada utta dishin izira uttidi haasayishi dees.

Keehi dalga oge giddora ha simmidi nam'u kaamera sinthenne guye giidi asati yeettes haguye kaameza giddon bollara kezidi daro nayti yiishe deettes.

hayssan qasseka daro asati shiiqidinne uttidayssanne ha asata giddofe aadhdhi aadhdhi dizayti dunguza qoofeta woththidi hiiqas guyera izatas eqqidi eqqidi asati dizayssa bessees

Keehippe lo7iza keeththa giddon woykko issi addarashe giddon asati shiiqidi uttidinne kare dere asati woykko booththa asati shiiqidinne telefizine bollafe hara beyishe deettis.

Hayss besizay daro uththati geze heeran masates daro uththati issi bessani shiqidi issayikka qanxetonta kusidi betizayisanne ordde gididayissa besses

Issi heeran boshetidi eqqidasoninne lanqqen xiiddatinne shubo keshay de7izason zo7o kaamey eqqidayssa bessees.

Hayssan qasseka gede baggara keeththey de'es ha keeththaza garsen daro asati deettes ha daro asati eqqidi dishin ha baggara issi addey poto izeta densishe dizayssa bessiyes

Hayssan qasse daro asay kumeth qoobe booththa qoobe aadhdhi aadhdhidi woththidaynne booththa shurabe bolla giste qashoy deizayssa may'idayti sinthe aaddhidinne yizayssae.

hayssi qasse dumma dumma kawo oosanchati woykko dhoqa oosanchati tophiya mangistera uttidi ba qofa laamerettizayssanne kaa7izayssa bessees

hayssan qasse issi gaammo dunguzara walaketida booththa may7o may7ida zo7o uray kooshe dhoqisiza meisha ba duuna bolla woththidi dere kaalethizayssa

Issi gadha heeran issi bessan badalay dolidinne qaato matidayssa woykko garsefe maata denthonne bul'ethi matidayssa bessiza asati eqqida.

Issi keehippe zi7o na dayssi ba kushe bolla kooshe dhoqisiza miisha oykkidinne ba sinthara ciisha woththidi eqqidi dees.

Haysan qasseka keehippe medhora lo'iza accase daara heni baggara bootha qamisa mayada eqqin, asati yiidi izis ciishsha immidi immidi salpera bizaysa bessees.

issi keeththa lanqen daro asata woykko cora asata shiishshidinne utisidinne asati izatas woykko issi poolisey dendi eqqidi haasayishe dizayssa bessees

Hayisa besan tamupe dariza asati woyiko tamarida asati issi besan shiqidi issoy issoy ba qopa tobizaysanee zoretizaysa beses

Hayisan qase dere cimat dunguza mayid duniguza qobe wothidene poliset qase ha simid izetako eqid mata oyiqid ba woga qonicisetes.

hayssan qasse issi kifile giddon dere bolla dano yoonta mala naagiza poolisetinne dumma dumma eratethan kumida asati uttidi may7ettizayssa bessees

hayssan qasse issi cirilo qoobe huphen woththida addey qasse dunguza kootekka may7di issi adde belanqera poolise utisidi haasayishe dees

Hayssankka sa'an issi bassan keehi daroo asati shiiqidinne, hayqqida asata gidinne, qanthan itchidi itcheti muleyetikka dizayssa be'essees.

koronitte shupoyi ittin woyikko koronitta shupoyi ittidayissada nam'u attuma assati bolla keyiddi qachishene haratikka qassekka garissara izata maddishe dizayisa bessesi.

issi zo'o indiranne qasse I baggara ippe ha baggara aaressa indo woykko laxo indira hizigi uttin karetha aawa dayssi qas izatas oosachcha baggara uttidi dizayssa bessees

Issi addadayssi ba kushin cingursa dhoqisiza mayke geetettizayssaza oykki didin qasseka ushacha baggaranne hadirsa baggara nam'u addeti izas uttidi deettes

issi keeththa giddon woykko urqaykka tiyetonta buro keexettidi kezidayssa giddon caala asate woykko indi asate shiiqidi yiidi uttin issi aayadara eqqada izeta tamarsashe dawus

issi kifile giddon gashshe nayti shiiqidi tamarishe dishin caala asati woykko mantha mantha asati shiiqidinne ha gashe nayta oysha oychishenne izeti tamariza huneta be'ishe dizayssa bessees

issi caala aayo daara hayssa kooshe dhoqisiza miishati usupuna laapuna gidizayti izi duunaso shiiqi uttin iza ha kooshe dhoqisiza miishan haasayashe dawus.

Issi gita gita asati ba kushen xambaro oykkidaytinne ba huphe bolla gaammo dunguza qoope wothidayti bollara gita gaabe mayidayti eqqi dosona.

Hayssan qasseka shuchchatidi woykko xuratidi ekkida bessan keehippe daro asati attuma asati shiiqidinne zumati ekkidayssa bolla ke'idi ha simmidi eqqidi doosona.

issi caala aawa dayssi woykko kawo oosancha gita asi uttidinne hayssa xinggursa dhoqisiza miisha ba duunaso efi woththidi asas haasayishe dizayssa bessees.

issi madadan woykko salafettidi issi gina dumma dumma bandira qommotinne dumma dumma qalamera deiza bandirati eqqidayssa bessees

Hayssan qassekae daro asati shiiqidi issi bessan uttida issanne ha asatappe issi macasiya zo'o aaya daara nam'u addeta giddon ha simmada uttada dawus.

Haysi bessizay Deere gidon Deere climate dichanasi issi issi eqotappe issi issi osanchati kezidi puute tokizaysa besses.

Hayssan qasseka issi madreke bolla woykko duulata bessan maccati issi bagaara attumati issi bagaara ba woga mayo mayo mayidi uttida asa ba woga bessishe de'etees.

hayssi qasseka issi dalga keeththe giddon daro asati uttidi tophiya mangistera duulata ooththizayssa bessees.

hayssan qasse dumma dumma dhoqa eray de'iza asatinne issi qeesay eqqides he qeesatanne dereta giddoppe issi niya issi oge daro asaza malatawus

Hayssan qasse keehi aduqizanne ordiza aaway eratethanka keehi gita aaway manaxire ayfe bolla woththidi deres kiita aaththizayssa bessees.

Hayssan qasse issi dalga kifilen uttidi dumma dumma eranchati duulata ooththizayssanne duulata ooththiza asa issi uray poto denthizayssa bessees

daro asati dubbusha bolla woykko issi keeththa bolla shiiqi uttidinnee hara as izetas madireken yootizayssa izgishenne sihishe dizayssa bessees

hayssan qasseka issi gaammo deren issi woroda bolla gezze heeran wodda gaason gakkida danon shiiqidi dumma dumma eqotappe shiiqida kawo eranchati yeekkizayssa bes

gaammo asati gaammo dunguza may7dinne para bolla keidi para togidi issifetethan keidi ha simmidi yishe dizayssa bessees

Hayssan qaseka issi kame dara adhada oge bollara bishin ha kameppe giddon ta be'ishin gashe nayti woykko qerri nayti bicha kumidi dizaysane qass izappeka izetti wodhishe dizayssa.

Hayssan qasseka gezzeti ekida besani giya baleni asati shiqidinne dizayisane issi aya dara laxana mayada ha sima yashe dizayisa besesi

Hayssan qassekka dumma dumma ayfa ayfeta shiishshidinne macca asati giya giddon woykko issi keeththa giddon daro qommo ayfa ayfeta shiishshidi bayzishe dizayssa besses.

issi kifile giddone issi pazo7adde woykko adussa addey eqqidi dees ha addeza sintharakka indiyakka eqqada dawus

Hayssan qasseka maatatidi ekkida bessa guye baggara miiththati qanxettidi giigidi dolishe diza bessan daro asati shiiqqidinne issi bolla shiiqqi haasayishe dizayssa bessees

hayssan qasseka hanoe heedzdzu tohora diza kamiyo bazhazhe geetettizarin gaxare asati be tooho tookkie hidi hide madabarara woththidi bazhaze giddon gelana gish deettes

Issi kifile giddor daro asati shiiqidi uttidinne kowaasey kaa7ettishin telebizine giddora beyidinne keehippe ufayetishenne ba kushe bolla denthidi guppishe deettes.

Haysan qade maca naytin attumati kuwase ka'izaysa kuwase marshetizaysa besses. me ne

Hayssan qasse dumma dumma maccasatti woykko daaro maccasati dumma dumma oggera qohettida naytta iddimidine issippe uuttidayssa beses.

Hayssan qasse issi mishshria ceengurssa dhoqqisidi deres gaththiza mishsha oykkada utida asas kiita medirekke bolla eqqada aathizaysa besses.

Haysi qase besizay issi dere asay Gamo gidon uttidinne dulata polizaysanne bas dogetonta mala qopa oykizaysa besses

Hayssan qasse issi kaamey shiiqidi eqqiza bessappe hara dereppe kaame caanetti yiidi kaame eqo Soo gakkidaappe guye daro gashe naytinne gitati maccatinne attumati makinappe wodhizayssa bessees.

hayssan qasseka bira asi woththiza keeththa woykko banke keeththani daro asati shiiqidinne uttidi komputeren xam7ishe dizayssanne hara haratikka eqqidi dizayssa bessees

Hayssan qasseka zal7anchati beettishin zal7anchata sinthen dumma dumma sawo qommotin ayfaayfetinne dan7aonka ankoti beettizayssa bessees

Aayaaaaihayssan qasse oge bolla uttidinne dumma dumma macatinne attumati uttidi ba camma mecisizayssanne mecizayti uttidi suuren meecizayssa qoncisees.

Hayssan daro suuqeti deizayssan he suuqeta karenne tama izan eeththiza miishatinne kaxonta qaye deiza tarchetonta muuzeti deettes he muuzeta sinthin.

Hayssi qasse bessizay heedzdzu tohade makina woykko bajajey oge lanqera gitta pooqe matara de'iza oge lanqera aadhdhizayssa bessees

Dumma dumma kaame qommotinne asati attumatinne macati issi dalga bessan shiiqidinne eqqidayssanne makinay salfen eqqidayssa bessees.

hayssan qasseka issi para bolla issi miisha caanidinne issi naay laaggizayssanne iza lanqera gashe nayti eqqidi deizayssa besa

Issi maccassi deyarra wora gidon mitha haythati qoletidi kumida bessan yada botha sure gixxada karretha shurabe mayada eqqada da'ws.

Haysan qaseka woratidinne daro woray ushachcha bagara hadirsa bagara dishin hathay gita hathe shorey gidora adhidi bishe dizaysa beses.

hayssan qasseka booththaranneee zo7ora walakka booththa dariza may7o may7dinne daro asati shiiqidi be kushen maata oyqqidinne issi bessan shiiqidi eqqidi do7osona

hayssan qasseka daro asati woykko macatinne attuma asati oydeta xaraphetanne dumma dumma miisheta bayidinne oge bolla bishe kaxanas eqqidi dizayssa bessees.

Hayssan qasseka issi oge giddon xaraphetanne oydeta shiishi woththidinne issi naadayssi heni baggani arba mince dosays giza xuufey xaafettida lanqen eqqidi dees.

Issi aaho abba giddon durumay woykko mitha durumay dizayssanne ha mitha durumazappe gede baggan maatatinne dumma dumma kafoti dizayssa bessees.

Hayssi qasseka issi urqqatidi ekkiza bessan woykko bosheppe di'oy xiiretti yida bessan aadhi aadhidi oydetinne asati beetetizayssa bessees.

Hayssan qase issiaca naya haaththe giddon meccetta keyidappe guye gaammo dunguza ba kaha paski histtada eeqadus

Hayisan qaseka daro asati sinithe bagara botha mayo ma'idi macatine atumati utidayisa guye bagara duma duma mayo mayidi nayiti eqidayisa beses

hayssi issi miishshiriya fissa lanqen woykko afo lanqen shoore goggiza bessan eqqada yexizayssanne dere siiqqo qoncisizayssa bessees

Hayssi issi addey kuwase oyqides addezikka zo'okko kumeththi be bolla may'o may'i beyinna sure xalala danccidii haaththe giddon de'izayssa beesses.

hayssi qasse issi denba bessan daro mithatinne lo7iza maatati toketi uttida bessan issi lo7o keeththey giddon deidayssa qoncisees

issi zo7i ekkiza addey gitta haaththe giddon gelidi haaththa giddon mecetishe woykko liimishe ba qoodhe maynne pude nuna bessizayssa bessees

hayssan qasseka issi lo7iza attuma naay tophiya bandira may7idi gaammo adde baabaye malata sintheni sittigi eqqidayssa bessees

Hayssan qasseka daro aayeti sintherakka eqqin guyerakka qasseka nam'u aayet eqqin giddon issi aaway salo medho may'o kumeth may'idayssi izata giddon eqqididees.

maca asatinne attuma nayti issi kifile giddon shiiqidinne komputere maca nayti uttidi xam7ise dishin qasseka adde nayti eqqidi besilke xeellishe deettes

hayssan qasse issi addeynne issi macay daro asata shiishshadanne komputere xinatisizayssa woykko tamarsizayssa bessees

hayssan qasseka issi astamarey nam7u tamareta utisidinne tamarsizayssanne loohisizayssa bessees

hayssan qasse issi biiro giddon nam7u asati issi oyde bolla uttida issi noza sinthen komputerey de7ishin issi nozi xuufen xaafishenne issi tamare naa sinthen essidi tamarsishe dee

hayssan qase issi gibbe giddon qoodan keehi daro asati attumatinne maccati salfettidi issi miishe kaallizayssa bessees

Hayssan qasseka daro gashe naythinne giththathi adhidi adhidi dizayththi issi ogera ha simidi woththa wudidire gidon gelidi woxishin woykko xurra denthidi woxidi yishe dethes.

issi wothancha daara woxashe be qoodhen be aaththida worqe duuna bolla kessa oyqadanne ka wolqama oge woxashe dizayssa bessees

kuwaase kaasanchati issi bolla shiiqidinne issi meeda giddon kaa'ishshe dizayssanne iza qasseka izata erisizayssazikka izeta giddon gelidi eqqidayssa bessees

hayssan qasseka zo'o zo'o asati woykko zo'o medho malo may'idayti kuwaase kaasanchati kuwaase meeda giddon shiiqidinne kaa'anas giigettishe deettes

kuwaase kaasanchati kuwaase ka7i simmidinne medaza giddora ha simmidi yishe bo bollara haaththe qolishenne haaththeza qas halandera oykqidinne phuyishe dizayssa bessees

hayssan qasseka attuma asatinnne macati shiiqidinne issi bessan shiiqidi daanse tamarishe dizayssanne izati ha7i daannasishe dizayssa bessees

Hayssi qasseka attuma kuwasse kaassanchchati issi meedan de'ishe be gelththida goolen ufa'etizayssa besses.

Nam'u wothanchati issi dalga ogera sinthenne guye gidinne woxizaydsanne guyen dizara maca na gididaysa

Hayssi qasse bessizay dumma dumma asati macatinne attumati issi bessan lo'iza bessan eqqidi kawo bandira woykko Tophphiya bandira oyqqidi miicishenne kaa'ishe eqqidayssa bessees.

hayssan qasse yelaga nayti kuwaase meedan de7izayssanne kuwaase nayti kaa7i kezidi issi laggezi issi laggeza malatizayssa bessees

hayssan qasseka kowaase kaasanchati kuwaase ka7anas bolla minisiza isporte ooththi simmidinne daroti eqqidi guyera diin qasseka izappe baggati sintera hokkidi deettes

hayssan qasse yelaga nayti woykko attuma nayti kuwaase meedan kuwaase ka'anas giigettizayssanne koyro qaatha bessizayssa bessees

Issi dalga ogera lanqezi ogeza lanqezi bazzoti ekkiza ogera biskilite woykko saykile daro nayti laaggizayssa bessees.

Hayssi qasseka maca nayti kuwaase kaasanchati issi bessan salfen eqqidayssanne issi izata kaalethiza uray izata lanqera de'izayssa bessees.

Hayssi qasseka daro yelaga nayti eqqidi kuwaase medan deizayssanne issi nozi yiza kuwaase oyqanas naagizayssa bessees.

hayssan qasseka issi daase garsan yelaganayti issipe shiiqidi uttidayssanne hara kaa7izayta izati xeellizayssa bessees

issi dalga kifile giddon issi kaame daara eqqadanne dizayssanne hakameys booththaranne karetha medhoy dizayssa bessees

Hayssan qasseka gita karetha maashiney dees ha maashinezikkae issi waraqata geerthikko zahara hara be mala darsidinne kessiza maashinne uttin waraqatazi kesishe dees.

Nami'u kushe baatire shuchchati woykko beni wode kushen oykketiza baatire shuchchati durata geetettidi xeesetizayssati issippe shiiqidi uttida.

Haysan qase daro asati wode mashinnen eqidi duma duma mishata xinatizaysa woyko xelizaysanne gidon issi adey eqi kaletizaysa beses.

hayssan issi bessan issi maxaafay hayzidi de7izayssa maxaafazikka gita gididayssa bessees

Daro qommo malke oykkida maxaafeti issi bolla doorettidi uttidayssanne qasseka bollara zo'o medhoy oykkidayssi uttidayssa bessees.

hayssan qasse dumma dumma minaxa biittafe ooththettida miishati lo7i beettizayssanne gita keeththe karen nam7u indeti uttidi giigissizayssa bessees

Hezhu gita gita asti henira ha baga biskilite woyko gashe saykile getetizayti togidinne ha simidi yishe dizaysanne ha asati qase mic'ishe dizaysa besses.

sinthara heedzdzu kaameti gede simmidi eqqin gita gita boorata woykko kacera diza booratas kace bolla wodoro aaththidinne kaameza giddon gelthana goochishe deettes

Issi macasadara abba giddon geladanne wogolon baada hayssa maano macasi abba kushen maraabe oyqadanne mole koyashe dizayssa bessees.

issi attuma naa dayssi gashe nay wogolo bolla keidinne abba giddon gede bishe ha wogoloza bolla uttidi ha nuna be ishe dizayssa bessees

Issi dalga ogey deees dalga ogezappe gede oshachcha baggara daro motoreti shiiqidi uttidayssanne ha motoretappe pude baggara gashe nayti tamareso bishe dizayssa bessees

Hayssi qasse arbamince cheechcha kataman dalga baasa ogera bajajey ha hadirdsa bagga yizayssa besses.

hayssan qasse aspalte woykko dalga ogera issi makinay bishin addey guyera keeshera aykko maata masatiza miishiye efidinne makinan caanana matati eqqizayssa bei

hayssi qasseka issi dalga ogenne ogezi ooththettidi wurontayssara issi giddo lo7o ogeyra saykiley laagettizayssanne ha baggara makina eqqidayssa bessees

hayssan qasse heedzdzu bajajey woykko heedzdzu toho oykkida kaamey izeta giigissiza bessan karen uttidinne bana laaggiza asatara eqqidis

Hayssan qasse heedzdzu nayti hare bolla ichachu jarkane caanidi haaththe duuqi kunthidi ehizayssanne issi nosi sinthera aadhdhidi goochizayssa bessees

hayssan qasse daro asati hu7e bolla qoobe woththidi biskilite woykko saykile laaggishe de7izayssanne harati eqqi xeellizayssa bessees

hayssan qasse katama gididinne issi lo7iza keeththa kare dumma dumma malkera diza oydetinne issi gashe zo7o makinay beettes he makina giddonka

Keehippe gita ha7i wode keeththayka pooqe geetittizay keexettidi diin iza mata oge lanqera gita miththati gitatidi cililidi dizaysa bessees.

issi dalga kifile giddon issi aaway daro dere sinthen eqqidinne daro dereza kaalethishe dizayssanne derezi qasse kumethan kaalethiza ura akeekishe dizayssa

Hayssan qasseka gita gita asati shiiqidinne issi bessan woykko issi gipile giddon eqqin keehi gita aawa dayssi izeta giddon zo7o aaway giddon eqqidi dees.

Gita gidida pooqe keethay shuchaninne shubon buro keexetizaysanne kethazi kumontaysa besses.

Kehippe gitta kethe woyiko hai wode kethe poqeyi kexetishe dizayisanee ha kethazas habagara qaseka mithati dizaysa beses

Haysan qase issi kifilen woyko biro gidoni issi adeyne issi macay gashe naytas koshiza mishe immishe dizaysa qoncisses

Issi biro giddon issi miishshiriya ba siinththan zo'onne boththa wallaka cishsha woththada uttadus indey siinththeni yidinne daro assati issi issi miishshata oychchetees

hayssi qasseka heedzdzu asati eqqidayssanne heedzdzu asata sinthene lo7o xaraphe bolla ciishay de7izayssa bessees

Hayssi qasseka issi addeynne nam'u macati issi maxaafa heedzdzus gididi nababizayssanne guyera hara asay zokko woththi woththidayssa.

Hayssan issi gitanne gita gidida tooqey woykko wodebatethan oohthettida keeththeynne iza garsen lo7iza makinay deettees.

Issi addey orde adde buuchchera dizayssi hu'era bo'ati ekkidayssi issi bessan woykko kifile giddon saleeda bolla xuufey xaafettida lanqen ha simmidi eqqidi dees.

hayssan qasseka daro gita gita asati yiidi eqqidi deettes issi naadayssi izata sinthen eqqidi haasa'ishe dishin havnaaza haasayizayssa mule izati eqqidi siyishe deettes

hayssan qasseka gede baggara keeththe keexettidi dizayssa dees ha keeththazappe ha baggara qasseka shuchchatara qas diza bessan maatatikka aadhdhi aadhdhidi dolishi deettes

habessan nuni beyishin aykkoykka deenna kifileza giddon bahado mela diza kifiley deees ha kifilezan asi gizayti deenna mela hayzidi deees

Haysan qase tamare nayt issi kifilen utid astamaerey gizaysa ezigizaysanne akekizaysa beses.

Hayssan qasseka tamaare nayti tammanne nam7antho paace ekkizayssanne issi tamaarey ba zaaro tiyizaysa bessees.

Hayisan qasika atumatinne ma,cati salpen guye sinthe maran nagidi sintha bidayisanne ha nuna xelizayisa besees

issi keehippee lo7iza naadara gashe naya ba kushe bolla koyro qane gizayssa ingilizethora xaafettidayssa nam7u shanne tammanne laapu maarotetha laytha yootizayssa wikkadus

hayssan qasse tamare nayti haakki haakki uttidinne ba sinthen ba paace xeellidi suurera ooththizayssa bessees

Hayssan tamare nayti maxaafay nababiza keeththa woykko maxaafa keeththa gelidi baas koshshiza maxaafa nababizayssa bessees.

Issi gashe naa dayssi uttidinne tamareson waraqata bolla xaafishe dizayssanne iza guyera qasse harara gashshe nayti uttidi astamareppe ezgishe deettes.

Issi daliga katama gidon daligizi ekiza ogen gitta makina bolla kezidine asati gede betes duge bagara qasika na'mu asati eqidi xelletes

Issi karetha addey ha simmidi eqqides, izappe guye baggara qasseka kaamey oge giigissizayssi ogeza goyshenne biittaza goy ekkidi iza guyera ha yishe dees.

hayssan qasseka ooratha ogey medhettidinne hu pidale marsatiza ogey medhetin iza lanqera qas gita kaamey bishe dizayssa bessees

keehi dalga ogey woykko mata gize oosettiza ogey dees ha ogezappe ushacha baggarakka hadirsa baggarakka beyishin zumati zumati ekkida bessay beettees

Hayssan qasse ogge limatte gigisanas woykko kase baynasora ogge kesanas gidinne kaamey ogge otho othizayssa besses.

hayssi qasse bessizay issi gammo dere giddon ooratha ogey ooththetishin he ooratha ogezara nam7u asati hamottidi ha sinthe xeellizayssa bessees

Issi dalga ogera woykko wode batethan ooththetonta ogera oge baasiza kaamey baasishenne ooththishe yizayssanne asati.

Hedere giddon haroy dumma dumma ogera dere oge iissonta mala dere giddon dumma dumma eqotan kaaleththiza asati keela keellizayssa bessees.

Hayssan qasseka zoo maccasiya daradungguza woyiko gamo dunguza be huphe bolla woththadara bomiba laniqen yada be kushe meeccetshe dizayisa besesi..

Bombbay oosettidii ke'i uuttin asati woykko maca asati shiiqqidinne daro jarkanetta shishii eehidinne bombaza duuqishe dizayssa hayssi beses

keehi gita aawa dayss huphe bolla qoofe woththidayss hokkidinneee haaththa bombafe hokkibe ayfe mecetishenne haaththaza uyishe dezayssa bessees

issi addadayssi issi kifile giddon iitidayssa woykko maashine giddon iitida miishe diin iza giigissishinne lo7athishe hokkidi izi iza maramarishe dizayssa bessees

hayssan qasseka gezetho bombay oosettidinne shubotan mitha bolla keshettida kesha giddon shiiqidi dizayssanne izappe guye baggara mithati dizayssa bessees

issi aawa dayssi bombay hani baggara keehippe goggishe dishin heni baggara qasseka iza qoxarizayssaza woykko qutareza giigisishe dizayssa bessees

ekeemesi hayssan qasseka booththa kaame bolla koronte shubo caani ekkidi izeti bizayssanne oge bolla makinaya woykko kaamiya bashe dizayssa bessees

hayssan qasseka gaammon diza tamarida asatinne kawo oosanchati issi bombay oosettizason shiiqidinne ba kushe mecetishe issa issara haasayishe dizayssa bessees

Hayissan qase aysuze getetiza kame bolla daro tubo masatiza mishshati woyikko biratati canetidi gede bizayissa beses

Nam'u macashati hathe bombappe issa issara maadeti duuqizysanne issa issara issippetethani izeti oothizaysa besesi.

Hayssan qasseka ichashu addeti oge bolla eqqidi oge bolla danoy gakkonta mala kaame oge naagizayti eqqidi issa issara qofa laamerettizayssa bessees.

Hayssan qasse issi heeran haaththe ooratha bessan oothettidayssa dumma dumma ogera kaalli xeelliza kawo oosanchati biidi xeellizayssanne haaththa doydi beyizayssa.